Lukyewa nga lukyewa luno lulimo bunyaasi buleyi nabbi bwa yellow nga mulimo ni kimisaala kikhaali kyiminji nabbi kyaya kyayangilira nga busoolo bwe mushisaali buleyi nabbi kamakosi namwe tsi giraffe bwemile mu

Ku tractor kukusinya lukudo ela nga khabakhakakho khukuninisa khulimotokha lili kusuta nga lyemile i'bweni, Ku tractor khabakufuga khabakhakakho khukuninisa aluwa nde iliwo umusaani uwimiliwo wakwalire tsingubo tsimaali

Babaandu babili bakhabonekhaane bulaayi bali muranji imaali babonekhaane nga babekhaale khundulo khwe kameetsi bawambile kyimiloobo mumukhono kyawe babonekhane nga bali khukhakakho khulooba tsinyeni

Luno luguudo lwesi lubonekhaane nga nwo khaba lulima nga ilikho i'motokha ndwela ili khutsukha liloba khu lugudo luno, ilikho ni i'tractor ibakala liloba lino nayo ili busy khebakala.

Ba babaandu babili mutwela wekhaale mu khagari khe baleme nfa ukuundi wemile busa inyuuma. Uwikhaale mu khagari khe baleme wa'ambile kumupiila basket ball, ali khukana khukumwata mu khatimba mwako.

Linduukha nga linduukha lino likulisa tsingubo tsikhali ndwela taa elah nga banikhile tsingubo bitenge, tsikofila ni'bikhali bitwela taa bakulisa, akhundu ano abonekha

Shifo shitwela shibonekhane nga isi bamwata kasasiro oba buchaafu nga bamwatawo buchaafu bunji bulyo, andulo iliwo bibyombekhe, shishombekhe shilala shili shekamatafali bakhushimilisa khungaki ta

Khatale nga khatale khano bayombekha khabofu nabi khakulisa binindu bikhali bitwela khungakyi babimbakho kamaabati kamabesemu , nga iliwo babaandu bali khukenda mukhatale imwo ni bikele umulala wasutile kivela kwa yellow .

Uno wabonekhane nga umusawu elah nga waboyile i'mask imwanga, wakwarile ni jackect imwanga wa'ambile imoni yewe indwela kheyeshenga mukhuma khabona buwukha bubufurayo khuba bufiti

Umukhaasi mutwela uwumile ano nga warere kamatoore tsingota ibweni we , weboyile igomeesi ni shitambala sha blue khumurwe, inyuma wayo iliyo kyimidala kyikyi kulisa tsi nyaaya.

Umuzei mutwela nga wabuwele shitambala imurwe waleya ni bunwanwa buwanga akwarire i T'shirt iya blue akho akyendela mu metsi mushitobo khakhakakho khubyala kumukyele.

Inyanza ingali naabi nga khundulo khwenyanza khulikho kamaato ka parking lekho ni babaandu bemikhilekho bakali naabi nga ni ataayikho iliwo bibyombekhe bibyakadiwa naabi bibili shimbi

Kumusigiti ela nga kumusigiti kuno kumuboofu naabi, khungaaki khwe kumusigiti bayombekhakho kimifananyi ikindi kyeki kimisigiti nga khungaaki kiba kimibotokhelefu busa ela nga itaayi ili shirimba shimiliyu naabi

Umundu mutwela uli mulanji imali ni mwanga nga webowele i’mask imunwa we akwalile nitsi kaluvindi wikhale ano wekamilile khukutiyi wafwanile uli khuwungukhila .

Kumuli kuli mu langi iya yellow nga kwamiliya naabi ni inzush khe pululukha mwipanga indwela khe enza khukwa khu kumuli kwo. Kumuli kuno inzushi yamisamu butsamu yatsa yakholamo bubushi.

Umusoreri mutwela uwityukhile bindu khu murwe kwe akhabira shimbi ni lidukha lubonekhaane nga likulisa tsingubo ela nga bakwarisile ni bu Dolly tsingubo awo buli khu display khaba bukulisa.

Umusaani mutwela nga Ali muranji imali ni imwanga wakwarire ikofila ni i'tshirt imwanga ni imbaale imali ,warekele kameeno ke ibulafu akhakhakakho khukamakama busaala bubuli butaru

Kuno kumuyekhe ala nga bakurele khu litundubali, akhundu isi bakurele afwanile isi bayabawo lilowo nga ni abundulo bapangakilewo bubaale barerewo ni khakhandu kha payipu khawaanga khatwela.

Khasoolo khe mushisaali khesi balanga khakhobe khaninile ano khukusaala khekhaale khubisaaka khasaamile mukhanwa mwakho nga ilangi ili ingoshakoshe khiyambile kumukhono kumulala kulusaga luno.

Khamuli khatwela Khali muranjii iya' purple nga khamuli khano khamiliyu naabi ni'ntsushi yawunilemo kumunywa kweyo khenunamo butsamu bumuuli buno bukana intsushi ate intsushi nayo ikana bumuuli

Inimilo iya nasimya nga nasimya ashili, inimilo bakimilisa ela bakilima bulayi nasimya nayo wayinyukha bulayi wabonekhele nga uwa green naabi

Nashimya nga ali munimilo yewe watsowa bulayi ela nga wamiliya ali mu rangi iya green nga iliwo li banga khukari khwa nashimya yuno wabonekhane nga bamubyala mutsi line.

Umusoleli mutwela wetyukhile khagali khumurwe kwewe nga khabira shimbi ni sishombekhe sisibonekhane nga shikulisa tsingubo elah nga batimbile tsingubo antse khubudole babonekhane nga balikhukulisa tsingubo itsyo, khabirasimbi ni'motokha

Shirimba nga shirimba shino shilimo khatale bandu balikhukyenda khubikele bakaali ni tsi'motokha tsisuta basabasi tsili mubikha byetsi taxi tsilimo tsingali naabi khatsisoolosa basabasi khubatikhula

I'laptop nga yamiliya bakibikhole a'ano khubibawo bibonekhane nga imeza nga aluwande balerewo shitaabu shilikho ipen ni kameetsi mu glass luwande lulundi lulikho isimu imboofu

Luguudo lwo maramu ela nga khundulo khwe luguudo khulikho bunyaasi ni kimisaala kimiinji naabi, iliwo umwaana mutweela uli khusaama tsikhaafu wabonekhaane inga uwaama khutsayisa khatsilotesa ingo nga wahambile lusaala munkoosi mwe.

Umusaani mutwela uwimile munimilo ifanile nga iye kumucheli wakwarile I't-shirt iya yellow ni kofila wa'ambile a bucket mukhono, wa'ambile kumukhono kwewe waloselele mumucheli itaayi, kumucheli kwatsowa ate kwamiliya bulaayi

Kyimisoolo kyemushisaali nga kyimibofu kyili ano muchewa khakyikenda nga kyama mushisaali inyuma wakyo iliyo kyimisaala kyiminji naabi nga...

Umwana mutwela ukwarire shi sikaati shimaali shangaaki shibeseemu wemiile ano walolelele ino, inyuma wewe iliyo kamanda kekhutekheela kamanji naabi nga wabikhilewo ne kha stool

Kyimilobo kyili kyimikali naabi elanga elanga bakyirele ano kyilimo tsirangi tsingali naabi nga tsimbesemu, tsimali ni tsitsindi bakiwatile ano khukyibawo

Umusaani mutwela nga wa'ambile kamatoore kamanji waboyele khugari yewe khakhakakho khusindikha khulugudo lumiliyu nabi nga balutsukha chorus, inyuma wewe iliyo babandu babandi bali khukyendela bikyele

Lino ligali lye kumukha nga lili ano khulukudo lwalyo lyabonekhele nga li parking le babandu batsolininamo babe nga bakyendelomo nga andulo iliwo shikurupu she baandu shimile

Bilimwa ela nga bilimwa bi byamiliya nabi babibyalila mu line bilimwa bino byabonekhane nga kamajani ela nga bili muraanji iya green itayi iliyo kyimisaala kyimileyi .

Kametsi kamangi naabi namwe kalange inyantsa nga khunyatsa khuno khulikho kusolo kutwela kukukonele mumetsi kwesi balanga bari hippo nga kukusolpkwo iliwo kunyunyi kutwela nakwo kwemikhile khumukongo kwekwo

Kameetsi kamanji naabi ela nga inyanza khundulokho iliyo umusaani mutwela uwambile khatimba wa.. ali mumeetsi wafanile uli khuwamba tsingeni

Kunywinywi kwe mwibaanga namwe kulange uri wafukhuulu, kwemile ano nga kuli ni ikunwa ikhuboofu, kuli ni kamooya ka blue ni kamamali kwafwanile uli ukwimiile khu libaale. Tsindulo iliyo bunyaasi bumiliyu bwa green.

Likholelo lyesi babikha bindungu byesi barambisa mukhumba kyimyenya elah nga babikhamo bindungu bikhaali bitwela, khukutiyi bakhupakho bifananyi byebakhasi nga umulala ali bukhuna busa

Bangooni luguudo ela nga khabakhakakho khuteleza luguudo iliwo mutweela ukwarile ikofila iya yellow ni boots ni inguubo iya blue wemile witelile kumukhono kweewe mushikuku ni shitiiyo hasi.

Lukudo lwe likari lye kumukha nga lumiliyu nabi tsindulo iliyo kyimisala nga ni likali lye kumukha lilyene lili khulukudo lwalyo khalitimilakho likali lino lileyi nabi ate lyamiliya

Kunywinywi kwe mwibaanga kuboofu nga kwaleya nabi kamakele kwekhaale khwiloba nga kwaleya ikunwa kuli mu rangi imali kwafumbilemo bikele byakwo kwekhaale awo.

Inzu ndwela imbotokhelela nga ili bakibimba ni bunyaasi, ilikho i'compound imboofu ingene nga khu compound barerekho butafali bufwiti, khabakhakakho ukhwosya nga basobekhilemu ni tsikhu.

Babenyayi bekumupila kwesi balanga bari rugby bali mushisawe nga khabenyaa iliwo babili bali khukhutunda nga khabakhwekhwesanila khumupila nga ni'babandi khabatimisa tsindulo khabakhakakho khufuna kumupila

Umusaawu mutwela uwe'khaasi nga wakwarire uniform uwa pink warerekho ni khakhandu mumurwe kwewe akhapima umukhana uwukhaale asi kumukhono kwe ni kha meter.

Kumuli kutwela nga khukari khwako khumali khundulo khwa yellow, inzusyi ndwela yemile khu kumuli ukhwo khenunamu butsamu. Inzusyi ikana bimuli ate bimuli nabyo bikana inzusyi.

Kumuli kumiliyu naabi nga kuli ano mukyewa nga kuli mulangi iye purple lifu lyakwile kukumuli kuno khaliwunyilitsakho, kumuli kuno kuwunya bulayi kyila kamafu kakutsakho

Khungaakyi khwe kumusikiti ela nga bakwombekha buleyi nabi barakho khandu khakhosongola khumurwe nga ni mungaakyi ligulu lyabonekhile lili lya blue ni aluwande iliwo khafumbi khawanga khugulu

Bano basawu babonekhane nga bali mu laboratory bawambile test tube mumakhoono kawe babushingilemo nga bulimo bibindu tsitsi colour tsikhali indwela ta basawu bano bakwalire white ni kimi glooves kya..

Umundu mutwela nga wakwarile tsingubo tsimali waninile khulibale lilili akari ekameetsi kamanji naabi elanga kameetsi khe ka khakakho khukhupa khulibale lyo nga ketukha mungaki inga kamawanga.

Syilimba nga mu syilimba muno mulimu tsinzu tsye tsigorofa tsindeeyi nabi nga mulimo ni tsimotokha tsili khutimila khu luguudo. Iliwo umusaani mutwela uwambile i'bendela wasutile mungaaki wabonekhane ali ni besi kharongesa.

Intsu imbotokhelefu inga ili yebunyasi imboofu naabi ilikho i'compound naye imbofu naabi, intsu yino yabonekhane inga yesi abandu beselamo.

Inimilo yekamatore elanga kamatore kayana lilala lyatsowela elele lindi niwo lishilikho imbwobo lishili ilyana kamatore kano bakalabilila bulayi kamiliya ela

Shisawa shesi benyayilamo kumupila shilange ori basiwandikho bari Nelson Mandela stadium oba she'Namboole nga antsye iliwo tsimotokha tsiparkingilewo babaandu shibonekhana...

Bakhaasi bataaru bababowele tsi'gomesi uwenyima ni uwe bweni nga uwekhukari wakwarire shiteteyi sha blue khaba kyendela ano mukhayila khafiti khabirira busa mukyewa , uwenyuma wafanile usutile umwana.